Umukhasi ni umwana umufiti be mikhile khu sink iye ka metsi i tap era nga bali bali khusaaba mungono khunyalisa khukhwira buwukha bu bunyala bwa barerela tsindwaye.